ŋutsuviaɖewo le sola panel ŋuo dem le exɔa táme wɔmeve tsitra ɖe sola panela dzí wɔmeve bubunanyi ɖeka bɔbɔ eyi ɖeka le nukom

Nuŋɔŋlɔ kpea dzi, ŋutsua nɔ anyi eye wò ɖevia ɖe gbɔ kpɔm. Ɖevia ke aagbalẽ eye wòlé eƒe fefenuwo ɖe asi. Ɖevi bubuawo le fefe fem eye wo woƒe nuwo wɔm. NuŋɔŋLɔ aɖewo le nuŋɔŋlɔ kpea dzi.

Yevuaɖewo le ʋua me, eʋua le egbɔme tom, atiglinyi ɖeka le ʋua ƒe ŋkume eyɛ ɖeka le eʋua ƒe megbe

Ameawo le ƒua to. Nyɔnuvi ame eve nɔ anyi ɖe sɔa dzi. Ɖeka le zɔzɔm eye ele asi kam esɔa ŋu. Ŋutsuvi aɖe le esɔa hem.

Amewo bla nu ɖe eta. Wodo nu ɖe ali wodo kente siketi. Wodo nu ɖe afɔ. Wo le afɔ ƒuƒlu eye o le mo ɖom.

Nyɔnua nɔ anyi le nu kom ye elé telefom ɖe asi. Avɔ vovovowo le nyɔnua ƒe megbe, nyɔnua do asi ɖo ɖa.

Teƒe aɖe lé dzo eye ŋu aɖewo fia, amewo le mɔa godo le teƒea kpɔm. Dzotsiŋu aɖe va yi le mɔa dzi.

Mɔlu kple makaa kple koklozi kple abladzo kple egbe kple atadi le agba dzi. Agba le ʋii ɖe.

Ŋutsua bɔbɔ eye ele dɔ wɔm. Ɖeviwo dze klo eye wole kpɔm. Ɖevi ɖeka tsitre ɖe afi ma si ke medo awu ɖe dzime o. Wo petɛ wotsitre …

Ɖevinyɔnuviawo kpla asi ɖe yevua ŋu. Yevua ɖɔ gaŋkui le nu kom le ɖeviawo kpɔm. Ɖevi ŋutsuvia kɔ asi wome eve de gla nu le teƒe aɖe kpɔm.

Ɖeviwo aɖe nɔ anyi ɖe atrakpui la dzi, ɖeviwo wome ene le enu kom eye wome etɔ̃ le nukpɔm, kotokowo aɖewo le ɖeviwo ƒe ŋku me

Ŋutsu wome eve le gakpodɔ wɔm. Wodo ga kukui, gaŋkui, nu siwo sɔ kple nuwo. Ɖeka tsitre ɖe fi ma le nane wɔm eye ɖeka bɔbɔ le ŋku lém ɖe nane ŋu.

Gamenɔlawo le gaxɔme, gamenɔla ɖeka le nu kplɔm eye ɖeka le megbe kpɔm. Kpovitɔwo le zɔzɔm eye kpovitɔ aɖewo lé ati ɖe asi.

Ŋutsua kɔ sola panel la de ɖe anyigba. Batri aɖewo le eƒe axadzi. Ŋutsu ɖe le megbea le anyigba kpɔm. wotsitre ɖe aƒe aɖe ƒe ŋkume.

Yevu aɖewo kple ameyibɔ ŋutsu ɖeka ɖo ga kukui, gaŋkui, nu ziwo sɔ kple enuwo. Yevua ɖeka le yame kpɔm eye susɔeawo le nu kom.

ɖeviawo nɔ sukuxɔme yevu nyɔnuɔ bɔblɔnɔ ɖeviawo dome enu ŋɔŋlɔ aɖe le akpa dzi le megbɛa ŋutsuaɖe ɖiɔ kuku ye éle xɔ mɔnu

Nyɔnuviwo wɔme etɔ̃ wo le tsitrenu eye wo le alɔgɔnu kom. Ɖeka le agba ɖe asi eye ɖeka de asi agba me. Ame eve bla nu ɖe ta eye ɖeka kɔ asikɔ de nu.

Yevu nyɔnu womeve kple ɖeviwo yevuviwo wometɔ̃, tsitre ɖe emɔa ƒe akpa dzi, wopete wole kotokuwo ɖe asi, wotsri ɖe naka dzraƒe ƒe ŋku me, eŋua ɖoo le woƒe megbe

Nyɔnu aɖe do fiakuku ele asi ŋuŋum. Nyɔnua le megbea bla ɖuku eye ele nane xɔm. Ŋutsua tse kɔ mike ɖe nu le nu ƒom.

ŋutsuvi dɔwɔla wɔmeve le gakpo nuwo ɖeasi wodó gakuku gaŋkui asiwuio kple awu ɖeka ɖeka ɖe naɖe ɖeasi le megbe le wó kpɔm

Ŋutsua tsitre ɖe ɖeɖefialawo ƒe ŋkume. Ɖeɖefialawo kɔ nuŋɔŋlɔ aɖewo do ɖe dzi ye ŋutsua le ʋli dom ɖe megafunia me.

Ɖeɖefialawo le ɖeɖefia wɔm. eɖewo do awu yibɔ eye eɖewo do awu vovo. Eɖewo ɖo kuku dzi aɖe eye eɖewo do kuku yibɔ wo le nuŋɔŋlɔ aɖe ɖe asi.

Ɖevia mlɔ anyi ɖe anyigba ele eƒe fefenuwo kpɔm le nu kom. Kusi aɖe le ɖevi la ƒe megbe eye avɔ kple nanewo le kusi la me.

Ŋutsuviwo wɔme etɔ̃. Ɖevi ɖeka kple nyɔnu ɖeka tsitre ɖe fefewɔƒe. Ɖevia do awu ʋi aɖe kple kotokua kpɔm le nu kom. Nyɔnua tsitre ɖe ɖevia ƒe megbe eye ŋutsuawo tsitre ɖe ɖevia ƒe ŋkume.

Amewo le nyadrɔ̃ ƒe xɔme. Nyadrɔ̃la bɔblɔ nɔ anyi ɖe woƒe ŋkume. Kpovitɔa tsitre ɖe senyala ƒe megbe

Nyɔnua kple ɖeviawo le abɔa la me. Wodo seƒoƒowo ɖe abɔ me. Ɖeviawo kple nyɔnuawo bɔbɔ nɔ anyi ɖe anyigba eye wole seƒoƒoa kpɔm.

Amewo le tsikuƒe. Ŋutsuwo, nyɔnuwo kple ɖeviwo le afi sia. Tɔkpowo, galɔni kple tɔkpo gãwo le afi sia.

Ŋutsua ɖɔ kuku eye edo gaŋkui. Ele ta lum na tɔgbia. Tɔgbia bɔbɔnɔ anyi kpo eye wotsɔ avɔ ʋi nɛ.

Moslemtɔ gbogbo aɖe le gbedoxɔ ƒe kume. Kpovitɔwo ƒe ŋu wɔme eve le gbedoɔa ƒe ŋkume eye eŋu ɖeka aɖe le gbedoxɔa ƒe ŋkume.

Yevuawo ɖe le kuteƒe eye yevuawo pɛtɛ do nu yibɔ. Yevu ŋutsuvi aɖe dze klo ɖe nyɔnuvi aɖe ƒe ŋkume. Nyɔnua le avi fam. Aɖaka le yevuawo ƒe ŋkume. Kpovitɔ ɖewo tse le yevua ƒe ŋkume.